Pane chivakwa chichena pane miti ine ruvara rwakasvibira uye nesora rakasvibira riripo nechinhu chichena chakamira chichena.

Pane munhu akamira akapfeka tirauzi dema ane bhegi dema akabata chipepa. Akamira panzira. Panzira pane zvakaita zvichena.